Marriage commitment dey mean different thing to different pipu, and d way dem dey feel about am no b dsame at all some pipu dey see marriage like scared bond something wey God put hand dem dey carry am for head with full seriousness, for dia mind once dem enta no going back, dem dey ready to go thru thick and thing even if wahala show dem go stand gidigba, some oda pipu dey fear commitment, dem dey reason ma sey how I go stay with one persin for d rest of my life, e dey heavy for dia chest dem dey feel say once u marry freedom go reduce and u go ansa to persin everytime for some na almost like prison especially those wey don taste bad marriage, mayb dia papa and mama always dey fight or dem dey see heartbreak all d time, dem go dey fear sey marriage no dey last so d commitment dey like trap, e still get some pipu wey dey excited about commitment dem dey happy say dem go get persin wey go stand by dem wey dem go build life with, raise children, hustle togeda, and grow old, to dem dat commitment na comfort na assurance dem believe sey no mata wetin happen dem no d deal, dem get d ones wey dem de yenta marriage wit half mind because of pressure, family, society, age, dem go jus enta but dia mind no too de, d commitment go con feel like burden, afta small time frustration go con enta, some pipu especially for dis generation dey question d whole idea of marriage commitment, dem dey ask why I no fit jus love u without paper dem dey prefer companion witout legal or religious tie for dem na peace of mind first no b vow go tie dem down if e no dey work, so as u see am ehn, na wide range of feeling from joy to fear, excitement to doubt, sacrifice to freedom loss, how persin feel about d commitment wey marriage carry depend on wetin dem believe, wetin dem don experience and wetin dem really want for life.

Ahh festival matter Dey always touch my heart for different ways e one kin way wey each festival carry different vibes different feelings sometimes e Dey sweet pass sugar sometimes e Dey make person wan reason deep about life family and even when dem go for example when Christmas don near one kin joy go just enter body you do begin feel say everything go better even if money no fit Dey de smell of hamathan de carols de decoration pipu go Dey send message up and down dat tin Dey ginger spirit e Dey bring down one feeling of family reunion love and hope na dat time pipu Dey try forgive Dey try reconnect you go Dey see smiles wey genuine dat one alone fit make person cry small tears of joy now make we talk about new year dat one Dey give person one kin mixed feeling e Dey sweet because new beginning don land fresh start don show but e Dey always Dey make person think Dey reflect wetin I do last year how I wan better my life dis year sometimes e Dey push you go depression if you feel say you no achieve anything but still Dey Dey give motivation all dose fire works cross over night new resolution dem Dey shake de soul you go wan set goals you go wan change level Easter Dey bring peace Easter Dey make make we reflect well well Dey think about sacrifice about love about how person fit lay down life for odas e no Dey loud like Christmas but e Dey heavy for spirit e Dey remind you sey life no just Dey about flexing and enjoyment sometimes pain Dey inside love and love Dey inside pain Wallahi to Dey special even though I no be Muslim I Dey always respect de dedication wey I Dey see de prayers even de fasting before am de giving de meat sharing e Dey bring one kin community spirit I Dey always look forward to de meat shaa but beyond dat de atmosphere Dey different you go feel sey peace Dey de air even local festivals Dey sweet me die like all dose new yam festival or masquerade festival for village omo de way culture Dey come alive dat time um e Dey give me pride say I be African de dance de drum de dressing de energy e Dey wake something inside my body sometimes I go just sit down watch Dey feel sey impact of something accent something spiritual wey pass by All in all festival Dey bring joy reflection connection culture and above all festival